Takelaka iray hita eo Soarano mampafantatra fa atsangana tsy ho ela eo amin'io toerana io ihany ny tobim-piantsonana ny fitaterana an-tariby.

Fanafody vita malagasy novokarina tamin'ny alàlan'ny raketa miendrika toy ny zava-pisotro, natao hitsaboana aretim-bavony sy diabeta.